Suurri asirratti nutti mul'achaa jiru suuraa dhugaatii garaagaraati. Innis kan akka aannanii fa'aadha. Kunimmoo fayidaan isaa qaama keenya ijaaruuf bu'aa guddaa kan qabudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa faaqqeedha. Innisii halluu garaa garaatiin asirratti argama. Faayidaanii filaa kanaa inni tokkoffaan maaliidha?

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii iddoo namoonni baay'een itti taa'anii waa ilaalanidha. Innis iddoo kanatti namoota akkam akkamiifaatu argama?

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kuni suuraa manaati. Mannisimmoo keessa isaa bineeldota manaatu jiru. Isaan faayidaan isaanii maal yoo jenne kanneen qonnaaf oolanii fi kanneen aannaniiti. Namoota keenya baadiyyaatiif baay'ee faayidaa guddaa kan Kennanidha jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirruu kunii meeshaadhaa. Meeshaan kunis meeshaa mana keenyatti itti fayyadamnudha. Fayidaan isaa inni guddaan bishaan keessatti waraabnee akka itti fayyadamnu kan nu gargaarudha.

Suuraa nuti as gubbatti arginu yookiin nutti mul'acha jiru kun, suuraa namoota yeroo isaan hojii hojjechaa jiranidha. Faayidaan isa maaliidha?

Suuraan as gubbaatti argaa jirru kun suuraa kopheeti. Innis namni kamiyyuu kophee malee deemuu hin danda'u. kanaaf dhala namaaf baay'ee kan barbaachisu dha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa namoota lamaati. Innis suuraa ijoollee lama wal bira taa'anii inni tokko wayyaa mana amantaa isaa uffateetu kitaaba qulqulluu isaa dubbisaa jira. Fayidaan kitaaba qulqulluu kana dubbisuu immoo inni guddaan beekumsa irraa argatee waayee amantii sanaa akka beekuuf isa gargaara.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kunii suuraa manaadhaa. Manni kunis manaa nyaataatii. Mana dhugaatiitii. Innisii faayidaansaa inni guddaanii wantootaa nyaataf dhugaatiidhaaf oolan achii argannee itti fayyadamuudhaa jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun, suuraa namoota Mana amantaa isaanii uffatanitu asirratti, nutti mul'atu. faayidaansaani inni guddaan seeraa amanta isaanii agarsiisa jiru jechudha.

Suuraan asiin gaditti argamu kun suuraa abbaa, haadhaa fi daa'imman osoo rakkoo hin qabaatin guddachaa jiranii dha.

Suurri nuti as gubbaatti arginu kunii, suuraa nyaataati. Innis nyaanni kun kan baay'ee miidhagaa ta'ee fi kan namatti toluudha. Kaniinni fayyadus qaama keenya ijaaruufi.

Suuraan asiin gaditti argamu kun bishaanii dha. Innis namoonni bakka garaa garii irraa dhufanii dawwaachuun sammuu issanii kan itti bashanansiisanii dha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru, suuraa kuduraalee fi muduraalee garaagaraati. Innis faayidaansaa inni guddaan mana keenya keessatti nyaataa fi dhugaatiidhaaf kan nu barbaachisuu fi kan nu fayyaduudhaa jechuudha.

Suuraan as gubbaatti argaa jirru kun suuraa biqila mukaati. Innis biqiloota gosa garaa garaatiin kan argamaniidha. Innis iddoon kun faayidaan isaa, namoonni iddoo garaagaraa irraa dhufanii daawwatanii biyyaaf bu'aa gaarii argamsiisuuf nu gargaara.

Suuraan asii gaditti argamu kun suuraa xiyyaaraadha. Xiyyaarri kunimmoo dirree isaa keessa jira. Xiyyaara kana yeroo baay'ee iddoo barbaannetti yeroo gabaabaa keessatti iddoo yaadne nu geessuuf nu fayyada.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii, suuraa meeshaadhaa. Meeshaan kunis meeshaa mana jireenyaa keessatti itti fayyadamnu dhaa akkasumas fayidaan isaa inni guddaan shaayii fa'aa kan itti danfifannee akka dhugnuuf kan nu gargaara.

Suuraan asirratti nutti mul'achaa jiru kun suuraa nyaataa ti. Nyaanni kunis gosoota garaagaraa kan akka raafuu, kan akka missiraa kan akka ataraa yookiin kan akka dinnichaa irraa kan hojjetamee dha. Innis immoo faayidaa isaa inni guddaan qaama keenya sirriitti akka ijaaruuf baay'ee kan nu gargaaruu dha.

Suurri nuti asitti arginu kun suuraa alaabaadha. Innis bifa yookiin halluu garaagaraatiin kan asirratti mul'atudha. Innis bifa diimaa, cuquliisa, adii fi magariisa kan qabudha jechuudha. Kunimmoo alaabaa biyyasaa kan agarsiisudha jechuudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kunii, suuraa namoota lamaatii. Namoonni lamaan kunis uffannaa aadaa isaanii uffataniitu jiruu. Uffannaan aadaa kunis fayidaan isaa inni guddaanii yeroo fayyummaan isaanii kan isaan aadaa ibsataa jiranidhaa jechuudha isaanii

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa dhugaatiidha. Innis qaruuraa keessatti nam'ee iddo kanatti ni argama. Dhugaatii kana dubartootaafi dhiirotatu dhugamoo dhiirota qofatu dhuga?

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa gaazexaa maxxanfamedha. Innisimmoo gaazexaan kun namoonni baayyeen akka isaan dubbisaniif, beekumsa irraa argataniif maxxanfame.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kunii, suuraa biqilati. Biqilan kunis gaafa guddatee ga'e faayidaa guddaa uummataaf kennudha jechuudha.

Suuraan nuti asitti argaa jirru suuraa nyaataati. Innis nyaanni kun fayidaansaa afaan keenya foolii hin godhannee fi beelarraa kan nu oolchudha.

Suuraan nuti as, gubbatti argaa jirru kun, suuraa mana iddoo kitaabni itti gurguramudha. innis kuusaan kitaaba kun, namoonni baay'een akka kitaaba garaagaraa dubbisani beekumsa guddaa irra argatan mul'isa.

Suurri nutii asirratti argaa jirru kunii suuraa biqiltoota bosonaa yookiin halluu magariisaa uffatanii, baayyinaan argamanidhaa. Kanaafuu iddoo kana namoonni baayyeen kan isaan dhaqanii itti bashanananidhaa jechuudha.

Suurri nuti as gubbaarratti argaa jirru kunii, suuraa namoonni baay'ee naamusa irratti walitti qabamanii jiraniidha. Isaanis uffata aadaa Oromoo uffataniitu iddoo kanatti argamanii. Iddoo kanatti walitti qabamanii argamuun isaanii immoo, namoota wal lolan yookiin wal-dhabdeen gidduu isaanii jiru walitti araarsuuf.

Suuraan asii gadiitti nu argaa jirru kunii suuraa namoonni baayyeen taa'anii albeergoo yookiin hoteela keessa taa'anii nyaachaa turanidhaa nyaanni kunis baayyee kan beekamuufi gosoota gara garaarraa kana hojjatamedha. Hoteela kana eessa jettanii yaaddu?

Suuraa nuti as irratti argaa jirru yookiin kan nuti mul'achaa jiru kuni, suuraa idoo bitaafi gurgurta kuduraleef muduralee gara garaati. Innis, Namooni bitatanis kan gurguratanis idoo jaarii itti fayyidaa argatanidha.

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa oduudha. Innis oduu jechuun, fakkeenyaaf namni tokko ka'ee si jalaa badee namni sunimmoo namni jalaa bade sunimmoo deebi'ee miidiyaa irratti yoo himate, miidiyaan kun oduu dabarsee nama sana akka inni argamu taasisaa jechuudha.

Suuraan as irratti nutti mul'achaa jiru kun suuraa handaanqoodha. Isheenis Beeylada manaati. Yeroo baay'ee handanqoon kunii faayidaa isheen nuuf kennitu maaliidha?

Suuraan nuti asirratti arginu kun, suuraa wantoota meeshaa mana keessaatii fi mucayyoon achitti yookiin asirratti mul'attu kuni yeroo isheen buna ishee danfistee asirratti qiccutu nutti mul'ata.

Suuraan nuti asii gaditti ilaalaa jirru kunii suuraa beeyladoota manaati. Innis maqaan ishee Re'ee kan jedhamtuu fi foon ishee nyaatamu akkasumas fayidaa garaagaraatiif kan ooltudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kuni suuraa meeshaadha. Meeshaan kunisimmoo yeroo fakkeenyaaf wanta tokko hojjechuudhaaf fi agarsiusuudhaaf kan itti fayyadamnuudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo meeshaa kana hin qabaanne suuraa tokko agarsiistee mul'isuuf yoo meeshaa kana hin qabaanne sin fayyadu jechuudha. Kanaafuu neeshaan kun baay'ee barbaachisaadha.

Suurri nutii as gubbaatti argaa jirru kunii suuraa namoota baay'eetii. Isaanis namoonni baay'een kunii iddoo kanatti argamaniitu seera kabajaa jiruu jechuudha.

Suuraan nuti argaa jirru kun suuraa kitaabaadha. Kitaabni kunis immoo fayidaansaa dubbisnee wantoota achirra jiran akka hubannuufidha jechuudha.

Suuraa nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa wayyaa uffata qorraa ti. Innis kan inni nu fayyadu, yeroo galgala rafnu uffannee kan rafnuudha jechuu dha .

Suuraan asirratti argaa jirru Kunii, suuraa iddoowwan garaagaraa irraa namni dhufee daawwatuudhaa, iddoon kunis baayyee hawwataa fi miidhagaa ,kan lagni irraa burqaa jirudhaa. iddoon kunii, eessaa jettanii yaaddu?

Suuraan argamu kun suuraa manaati. Manni kunis iddo hojiiti, iddoon kunis namoonni deemanii kana isaan maallaqa irraa argataniidha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suuraa manaadha. Manni kunis gamoo darbii shan qabudha. Innis faayidaan isaa iddoo hojii ta'uu danda'a yookiin mana jireenyaa ta'uu danda'a. Wantoota garagaraaf kan ooluu fi kan keessa jiraannuudha

Suuraan nuti as irratti arginu, mana kuusaa fooniiti. Innis faayidaan isaa inni guddaanii namooni yeroo barbadanitti foon kana bitatanii akka nyaataniif faayidaa kenna.

Suurri nuti as gubbaarratti argaa jirru kun suuraa uffata aadaati. Innis kan irraa hojjatame jirbiidha. Uffanni kunis immoo yeroo aadaa garaagaraa gaggeeffamu uffatamaa jechuudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kuni suuraa Harree fi Gaangeeti. Innis lafa baadiyyaa lafa konkolaataan hin jirretti ba'aa baachuudhaan kan nama gargaaranidhaa jechuudha.

Suuraawwan asii gaditti argaa jirru Kuni, suuraa soofaadhaa, innis baayyee mimmiidhagee tottolfamee as jiraa, fuuldura isaa immoo waantonni dhugaman achirrattii kaa'amanii jiruu, innis akkanatti qopheeffamee kaa'amuun isaa maaliifi?

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii, suuraa namoota baayyee yookiin namoota musliimaati. Innis akkanatti kan gad jedhanii jiranii, kadhannaa waaqa isaaniitiif sagadaa jiruu.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirummoo kopheedha. Innis kopheen kun dhiironni kan itti fayyadamanidha. Kanaafuu faayidaan isaammoo miila isaarraa balaa ittisuudha jechuudha.

Suurri nuti as gubbaa irratti argaa jirru Kun, suuraa namaadha. Mucayyoon jirtu kunii uffannaa aadaa ishee uffattee asirratti argamti. Uffannaa aadaa ishee uffachuun kunii sabboonummaa ishee agarsiisaa jechuudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kunii, mana citaa baadiyaadha. Innis fuldura isaa hoolotatu jiraa. Innis gaara keessatti kan argamudhaa

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suuraa daa'immnidha. daa'imman kunisimmoo akkamittin wal-hammatani dhabbachaa jiru' kun faayidaan isaa inni guddaan jaalala fi duudhumma qaban kan isaan ibsachaa jiranidha.

Suuraan nuti asi gubbatti argaa jirru kun, suuraa bareedina fi miidhagina akkanatti godhamudha. Innis immoo yeroo cidhaa, yeroo eebbaa namoonni akkanatti itti faayyaamu.

Suurri as gubbaati argaa jirru kun suuraa meeshaadha. Innis meeshaan kun meeshaa mana keessatti fayyadudha. Innis waan waxiin keessatti qopheeffamudha.

Suurri inni nuti as gubbaatti argaa jirru yookiin asii gaditti nutti mul'achaa jiru kun, suuraa namaadha. Namichi kunis 'Abbaa Lataa' jedhamuudhaan beekama. Innis diraamaa gara garaa hojjechuudhaan kan nama kolfisiisuudhaan beekamudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa namootaa bebbeekamoo kan akka; dr abiyyi ahmed muummicha ministeeraa itoopiyaa jechuudha ka akkasiifaatu asirratti argamuu iddoo kana dhaabbatanii maaliif suuraa kanaa ka'an?

Suurri nuti as gubbaa irratti argaa jirru kuni, suuraa dhugaatiidha. Inniis dhugaatiin kuni iddoo mana nyaataa keessatti akka aadaatti itti fayyadamna jechuudha.

Suuraan as gubbaarratti argaa jirru kunii dibannaadha. Dibannaan kunis wantoota garaagaraa irraa oomishamanii fuula keenyaaf faayidaa guddaa kan qabaniidha jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa midhaan faca'ee bishaatetu natti mul'achaa jiraa, innis faayidaan midhaan kunii, nyaataaf kan ooludhafi gurguranneellee mallaqaan itti fayyadamna.

Suuraan nuti as gubaatti arga jiru kuni, waa'ee suuraa biqilootatti. Biqiloonni kunis immoo fayyidaan isaani inni guddanni, gaafaa gahaani soowwani jedhani gurguree mallaqaa guddaa argachuudhaaf kan nu gargarudha.

Suuraa nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa namoota baay'ee walitti qabamanidha. Innis kan isaan mul'isa jiran seera amantaa isaanidha. Innis faayidaa isaa inni guddaan akkata amantaan isaani itti beekamu kan agarsiisuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suuraa harmee fi abbaadha. Innis egaa ilmaan isaanii biratti argamu. Fayidaan daa'ima biratti argamu isaanii wantoota garaagaraa akka isaan baran gargaara.

Suurri nuti as gubbaatti agarru kunnsuura beeksisaati. Innis beksisni kun immoo fayidaan isaa; namni tokko hojii dhabee yoo rakkachaa jiraatee, akkanatti baasanii maxxansanii namni akka hojii argatu taasisaa jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suura mana baadiyyaadha. Innis kan biyyoo fi muka irraa ijaarramedha. Ijoolleen asirratti argaa jirru kun maal hojjechaa jiru?

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun yookaan nutti mul'achaa jiru kun suuraa namoota lamaati. Namoonni lamaan kunis, ooyiruu yookaan maasaa isaanii keessa dhaabbataniitu ooyiruu isaanii ilaalaa jiru jechuudha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kunii suuraa biqilootaatii. Biqiloonni kunis ammoo kan isaan nama fayyadaniif, yeroo roobni hinjirree rooba harkisuudhanii kan beekamanidha jechuudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa teessoodha. Teessoon kunis kan irra teenyee barannudha. Mana keenya keessattis irra taa'uudhaaf fayidaa guddaa kan qabuu fi kan iddoo guddaa qabudha jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii nyaatadhaa. Nyaatni kunis nyaata aadaa Oromootii. Innis faayidaan isaa inni guddaani, aadaa keenya akkasitti nyaata qopheessinee akka fayyadamnuuf kan nu gargaarudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kun, suuraa kuduraalee fi muduraalee garaagaraati. Innis kan fayyadu mana keenya keessatti kan nyaataaf ooluudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suuraa harreedha. Harreen kunis lafa baadiyyaa iddoo konkolaataan hin jirretti kan isheen faayidaa guddaa argamsiiftu. Innis faayidaan isheen argamsiiftu ba'aa garaagaraa baachuudhaani.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa beeksisaati. Innis faayidaan isaa namni tokko iddoo tokkorraa iddoo tokko yoo deemee kan hin beekne yoo ta'e, kana ilaalee iddoosaa akka beekuuf kan gargaarudha.

Suuraan asi gubbatti argaa jirru kunii suuraa wantoonni addaddaa baa'ani asitti walitti qabamanii deebiifamanii warshaa galfamanii harooffamanii gabaaf kan dhi'aatanidha jechuudha.

Suurri addanatti argaa jirru kun suuraa namootaa uffata miidhagaa uffatanii asirratti argamanii. Uffannaa kana kan uffatanii argaman beeksisa agarsiisaniitu akkanatti uummataaf ifa godhanii uummanni barbaadee iddoo kana gaafatee akka bitatuufi jechuudha.

Suuraan asii gaditti argamu Kun iddoo wanti tokko kaafamee itti maxxanfamuu dha. Innis kan tajaajiluu iddoo kanatti maal akka darbee fi akka ta'e kan nu tajaajiluu dha.

Suuraan asirratti nutti mul'achaa jiru kun suura aasxaa yookiin faajjiidha. Innis immoo faayidaan isaa inni guddaan eenyummaa saba tokkoo ibsuuf kan gargaarudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kun, suuraa dhugaatiidha. Innis fuduraalee garagaraarraa kan hojjatameefi fayidaansaa inni guddaan qaama keenyaatiif, ijaarsa qaama keenyaatiif baayyee kan gargaaru jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii, suuraa alaabaadha. Alaabaan kunisi kan inni nutti agarsiisaa jiru kunii yookiin fayidaan isaa eenyummaa biyya tokkoo ibsuudhaaf kan gargaaruudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru nutti mul'achaa jiru suuraa fardeeniiti. Fardeen kunimmoo lafa konkolaataan hin jirretti akka namoonni baadiyyaa irra taa'anii ittiin deemuuf fayyadamu.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa bineensota bosonaatii. Innis bineensi bosonaa kunii fayidaan inni guddaan namoonni iddoo garaagaraarraa dhufanii daawwatanii biyyattiidhaaf bu'aa akka buusaniif kan gargaarudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kun, iddoo bittaafii gurgurtaa midhaaniidha. Innis iddoo kanatti namoonni baayyeen, bittaafi gurgurtaa kan itti gaggeesaniifi namoonni baayyeen iddoo kanarraa faayidaa kan argatanidha.

Suura nuti as gubbaatti argaa jirru kuni suuraa namoota baay'eeti. Innis namoonni baay'een kun iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti socho'aniitu deemanii taa'aa jiru jechuudha. Kanaafuu iddoo sana deemanii taa'uun dura waan tokko deemanii ilaalanii daawwatanii barnoota irraa argachuuf akkasitti taa'aa jiru jechuudha.

Suuraan as gubbaatti argaa jirru kun suuraa biqiltuudha. Biqiltuun kunis kan isheen nama fayyaddu, miidhaginaaf illee ni fayyada akkasumas immoo yeroo roobni hin jiraannes rooba harkisuudhaan kan nu fayyadudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kuni suuraa namootati. Namoonni kunis uffata mana amantii uffatanii taa'aa jiru. Kunis inni guddaan waa'ee amantaa walitti himaa jiru jechuudha.

Suuraan gaditti argamu kun suuraa biqilaati. Biqilaan Kunis kan nu tajaajilu guddatee muramuun ittiin mana kan ijaaranii dha.

Suuraan nuti asitti argaa jirru suuraa konkolaataa namoota fe'aa jirudha. Innis namoota iddoo garaagaraa irraa gara iddoo biraa kan geessudha. Fayidaa garaagaraa kenna jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kunii suuraa namootaatii. Innis namoonni kunneen akkanatti walitti qabamuun isaa fayidaan isaa inni guddaan gammachuu isaanii akkanatti ibsachuudhaan kan isaan asitti argaman jechuudha.

Suuraan asirratti nuti argaa jirru kunii, suuraa midhaanidhaa, Midhaan kunis midhaan seera isaa eeggatee yookiin sarara eeggatee faca'edhaa. Fayidaan isaa inni guddaan galii irraa argachuu fi nyaataaf kan ooludha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kun, suuraa hodhaa dha. Innis meeshaa dha. Meeshaan kun immoo kan nuti yeroo mara mana keenya keessatti itti fayyadamnuu dha. Akka miidhaginaattis kan itti gargaaramnuu dha jechuu dha.

Suuraan asii gasitti ilaalaa jirru kunii suuraa nama kabajamaa fi jaallatamaa onnee uummata Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabudha. Innis Jeneraal Taaddasaa Birruutii. Yeroo akka inni ittiin jiru ilaaltan kana uffanni inni uffatee jiru kun maal isaa ibsa?

Suuraan as gaditti nuti ilaalaa jirru kunii suuraa nyaataatii. Innis nyaatni kunii nyaata bifaa garaa garaatiin qophaa'ee dhiyaateedha. Innis nyaanni kun akkanatti qophaa'ee dhiyaachuunsaa yeroo akkam akkamiitti nyaatama?

suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kunii suuraa manaatii manni kunii baayyee miidhagaafi baayyee kan namatti toludhaa namoonni iddoo kana deemanii maal hubatu maal argat?

Suuraan asirratti arginu kun iddoo bittaa fi gurgurtaa kuduraati. Innis mana keenya keessatti nyaata ittiin hojjechuuf kan ooludha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru suuraa namoota amantii isaanii yookiin uffata amantii uffatanii asitti argamanidha. Innis faayidaan isaa amantii isaanii mul'ifachuudhaaf akkanatti uffatanii miidhaganii mul'achuuf jiru.

Suuraan kanaan gaditti argamu kun suuraa namoota baayyee uffata aadaa uffatanii faayyamanii deemaa kan jiranii dha. Namoonni Kun immoo eessatti deemaa jiru?

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suuraa namoota lamaati. Isaanis iddoo alaabaa Itoophiyaa bira dhaabbatanii suuraa kan ka'aniidha. Alaabaa sana bira dhaabbatanii suuraa sana ka'uun maal agarsiisa?

Suuraan nuti gubbaatti arginu kunii, suuraa beelladoota namaati. Isaanis beeladoonni manaa kun faayidaan isaanii inni guddaan aannaan isaani gaalii akka argannu gochuudhaaf. Isaanis gurguraamee maallaqa guddaa irraa argachuuf kan fayyadamnu ta'a jechuudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun meeshaadha. Meeshaan kun kan mana keessatti fayyadamnuu fi ittoo keessatti naqannuu fi nyaata keessa kaa'uuf kan gargaarudha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suura manaa fi beelladoota manaati. Isaanis iddoo kanatti walitti qabamanii nyaata isaanii nyaachaa jiru. Kanaafuu beelladootni namootaaf faayidaa hedduu kan qabanidhaa jechuudha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa muduraa fi kuduraalee garaagaraatii. Innis baay'ee gosoota garaagaraatiin asirratti mul'atee argama. Iddoon kun maaliif akkanatti dhufe?

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kuni suuraa bunaadha. Innis bunni danfeetu kan qophaa'e dhugamuudhaaf kan lafa kaa'amee jiruudha jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii, suuraa konkolaataa midhaan haamuudhaa. Innis faayidaansaa inni guddaaniifi inniguddaan; midhaan haamee calleessee, callaadhaan gargar baasuuf kan baayyee nu gargaarudha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru Kunii, suuraa bishaaniidhaa. Innis bishaan Kun qaruuraadhaan iddoo kanatti argamaa. Bishaan immoo fayidaan isaa qaama keenya keessaa iddoo guddaa kan qabuu, bishaanidha jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun, yookiin nutti mul'achaa jiru kun, suuraa namootaa ti. Namoonni kunis namoota seera kabachiisanii dha. Innis faayidaan isaa biyya keenya keessatti akka diinni biyya keenya hin galleef kan baay'ee nu gargaaruu dha.

Suuraan nuti asii gaditti ilaalaa jirru kunii suuraa bosonaa yookin iddoo miidhagduu magariisa taatee fi kan baay'ee nama hawwattuudhaa. Kan immoo lagni ishee gidduushiitii burqaa jirtudhaa. Lagaa fi iddoon kunis biyya kam keessatti argama?

suuraan nuti asirratti argaa jirru kunii suuraa handaaqqoodhaa , handaaqqoon kunii beelladoota manaa keessaa ishee tokkodhaa, isheenis yeroo garagaraattii bu'aa maalii nuuf kenniti?

Suuraan nuti asirratti argaa jirru yookiin nutti mul'achaa jiru kun suuraa shubbistootaa yookiin sirbitootaati. Innis uffata aadaa isaanii uffataniitu kan isaan asirratti agarsiisaa jiran jechuudha.

Suuraa nuti asirratti argaa jirru yookiin nutti mul'achaa jiru kun meeshaadha. Innis meeshaan kun faayidaan isaa inni guddaan; kosii garaagaraa ittiin funaanuudhaan, akka ittiin geessinee gatnuuf kan nu gargaaruudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suuraa namaati. Innis immoo nama sirbudha. Kunis fayidaa sirbuun qabu kan ibsuu danda'udha jechuudha.

Suuraan asirratti nutti mul'achaa jiru kun suuraa kopheedha. Kopheen kunis immoo kan inni fayyadu balaa miilla keenyarra akka hin geenye ittisuufi.

Suurri as gubbaarratti nutti mul'achaa jiru kun suura dibannadha. Faayidaan dibanaa kunis rifeensa keenya dibannee akka rifeensi keenyi gurgudsatu kan nuuf godhudha jechuudha.

Suurrii asirratti arginu kun suura mana keessatti. Innis wantoota garagaraaf kan inni fayyadu. tokkoffaa fakkeenyaaf, qoraan adda baqasuuf kan na gargaarudha.

Suurri nuti as gubbaatti arginu kunii, suuraa yookaan immoo meeshaa hodhamee, hodhaadhaa innis akkanatti kaa'amaa. Fayidaan isaas yeroo baayyee mana keessatti kan faayaan itti fayyadamanidha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suura biqiltuu bunaati. Biqiltuun bunaa Kunis biyya keenya keessatti faayidaa guddaa fi galii guddaa kan buusa jirudha. Innis gara biyyaa alaa ergamuudhaan fayyada.

Suuraan nuti asiratti argaa jirru kun suuraa kopheedha. Innis kopheen kun kan warroota dhiirotaati. Fayidaan isaa inni guddaa fi ijoon qaama keenyarraa akka balaa ittisudha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kun, suuraa Fardeeniiti. Fardeenii fi namootatu jiru. Faayidaan fardeenii kun immoo, lafa baadiyyaa bakka konkolaataan hin jirretti faayidaa guddaa kan qabaniidha jechuudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru suuraa maashiniidha. Innis meeshaa mana keessatti itti gargaaramnee buna ittiin tumnee daakuu isaa baafnee itti fayyadamnudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru yookiin nutti mul'achaa jiru kuni, suuraa beeksisaadha. Beeksisni kunimmoo kan inni fayyadu namni tokko iďdoo hin beekne tokko akka beekuufi faayidaa guddaa kan argamsiisudha jechuudha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa namaa dha. Namoonni kunis raayyaa ittisa biyyaa dha. Isaanis faayidaan jara kanaa inni guddaan diinni biyya jaraarra akka hin geenyeef kan ittisani dha jechuudha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun, suuraa namoota baay'eeti. Innis isaan keessaa namoota akka ministeeraati. Kanaaf iddoo kanatti kan argamu fayidaan isaa rakkoo uummata gidduu jiru furuudhaafi.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kunii, suuraa namootaati. Namoonni lamaan Kun daandii gubbaarra dhaabbataniituu , daandii qulqulleessaa jiruu. Isaanis akka qilleensi naannoo isaanii hin faalleef qulqulleessaa jiruu jechuudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa Poolisiiti. Innis seera kabachiisaa jira. Namootni seera hin kabajne akka seera kabajan gochuun seera kabachiisaa jiru jechuudha.

Suuraa nuti bakka kanatti argaa jirru kun suuraa meeshaa mana keessaati. Innis mana keenya keessatti kan nuti itti fayyadamnudha. Innis faayidaan isaa ibidda itti godhaniitu urgooftuuwwan gara garaa irra buufnee akka mana keenya keessatti itti fayyadamnuuf kan nu gargaarudha.

Suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru suuraa haadhaa fi daa'imadhaa. Innis faayidaansaa inni guddaan daa'imni sirriitti kunuunfamee miidhaan tokko osoo irra hin gahiin akka guddatuuf kan baay'ee fayyadudha jechuudha.

Suuraa nuyi as, irratti argina jirru kun, suuraa namadha. innis immo suuraa kana irratti kan mul'atu, uffata aadaa sidaama uffate faayamee, babbareede dhabbacha jira. yeroo baay'ee uffanni kunii, yeroo akkami, akkamii, uffatama?

Suuraa nuti as gubaatti argaa jiruu kuni, suuraa namaadha. Namni kunis uffata aadaa isa uffateetu kan inni mul'achaa jiru. Faayidaan isaa inni guddaan uffannaa aadaa isaa uffatee faayamee, bareedee aadaa isaa kan ittiin mul'ifachaa jiruudha jechuudha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru Kun, biqiltuudha. Biqiltuun kunis gaafa geesse guddatee gahe kan nyaataaf itti fayyadamnudhaa jechuudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa manaa darbiiwwanii hedduu qabuu fi ijaarsaawwan lama ta'ee argamuudha. Innis namoonni karaa irra jiru. Namoonni sun maal hojjechaa jiru?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa namootaa amantii ortodoksiidhaan walqabate yeroo isaan sirna gaayelaa raawwachaa jiranidha jechuudha. Namoonni kun maaliif wanta kana dhungataa jiru? Wanti isaan dhungataa jiran immoo maalidhaa?